hayssan beettishe dizayssi aykko miisheekka deenna mela boothth gididi de7izayssanne bessazi baado gididi dizayssa beyashedays guussikko

hayssan tani xeellizayssi lo'iza lo'iza keeththenne ha keeththeza kareni qasseka mithththati dizayssa tani qoncisides.

Hayssan ta xeelashe dizayssi dere asakko ha dere asa sinththe aadhidi issi oosanchay bees lohidayssinne eridayssi tamarsishe dizayssa be'ashe days. Asaykka guyera akeekishe dizayssi qonccekko.

hayssan beettishe dizayssi asati issi bessan geli uttidinne gita gita asati duulata uttidi duulata kaalethiza kaapozappe ezigishe dizayssa be'ashe days

hayssan beettizay aazey gizayssa gidikko derekko hayssi derezi daro bessafe shiiqidinne uttidayssi gaammo dere asikko ha gaammo dere asikka be woga mayo maydi xambaro dumma dumma miishata oykkidinne duulatetees

dumma dumma asati attumaynne macay eqqidinne issi issi mayke be duunan wothidi issi issi miisha ba haasayishenne zoretishe dizayssa bessishe dees

hayssan tani beyizayssi asati ha simmidinne izi aaza qomma waraqa ta oykkidi ha izati bessishe dizayssa taas qoncisees

hayssanta xeellashe deizayssi dere asatakko ha dere asatikka issi bayn woykko issi miishan uttidinne duulata ooththizayssanne qasseka he asati issi issi miishe birshe immishe dizayssa bessee shiikidinnee

ha bessane boshetidi ekkiza gadey woddin ha gadezi woddidayssa wostoni qohettida asataka woston giza zore immanas dere asa shiishshidinne kaaleththiza asati tobizayssa bessees

Hayssan ta beyishin yelaga asati uttidinne tobe tobishe dizayssanne ha yoozi aazas go7anakkon keehippe uttidinne akeeka bolla dizayssa misilezi qoncisees.

Hayssan beettishshe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi addedayssi bullukko woykko booththa may'o may'dinne uttides harati qasseka gaammo may'o maydayti eqqidinne deettees

ha bessan gammo dere cimati beettettes ha gammo dere cimatappe issi cimazi xambaronne qasseka cira gizayssa oykkides hanko issi nozikka xambaro oykkin heedzdzanthoy mayke oykkides

hayssanta xeellizayssi daro asati may7ettidi worqetidinne seelettidi issi bessan sarge masatiza bessan uttidayssakko

Hayssan ta beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko maca nayta ba'aley bonchettishin maca nayti gammo dere may'o maydi uttidayssakko

aazi beyazina giikko xaraphey hu gendes asati deettes nam7u macati deettes nam7u addeti deettes si addey berka henira uttides ssa hessa malata beyays

Ha bessan beettishe dizayssi macanne adde pooliseti issison uttidinne issi macasiya mayken haasayishin harati duulata uttidayssa bessishe dees.

Hayssan tani xeellizayssi heedzdzu attuma asatakko heedzdzu attuma asatikka ba sinthen waraqata woththidi izeti dizayssa hayssi taas qoncisees.

hayssan tani beyiza issi issi macana daara miicashe be huphe duge yeggadanne qoobe booththa qoobe huphe bolla wothada xeellashe iza dizayssa qoncisees

Ha bessani tana lo7iza issi keeththa asati deettes ha issi keeththa asati ay lo7o lo7izaakkon eqqidi issi macanne nam7u attuma be yelidaytara pooto dendishe deettes

hayssan aazi be ashe dazina giikko gita gita lo7iza asati zo7etho woykko bullatho gida koote bollara ha tamaydinne shiiqidi izati issi bessan eqqidayssakko

hayssan beettizayssi issi orzama gidida addekko ha orzama addezikka hayssa masqala yo7o giidinne asazi xuugiza xompiza guye baggara salfe sidi woykko gophi wottidinne eqqidi dees

tani xeellashe dizayssi gammo dunguza may7ida daro asati shiiqidinne be kushen maata oykkidinne izeti eqqidi dizayssa hayssi taas besseesiko

hayssan tani xeellizay aaze giikko leemate giddon ciishshati shiiqidi dizayssanne hayssa keeththezikke hippe lo7izayssa tanikke hippe ake kashe days

tani hayssan be'ashe dizayssi daro macasati shiiqidi gulito maliza giya gidone gita hinxa sinthenne izeti shiiqi dizayssa besseesee

ha bessan tani beyashe dizay keeththe caali ekkida keeththe karni heedzdzu macanayti deettes ha heedzdzatafekka issi niya shuchcha bolla uttidayssakko ta beyizey

Hayssan beettizay gashey woykko qeeri naytakko ha qeeri naytikka issi bessan uttidinne izati aazas uttidakkon erettenna mitha garsene uttidettes.

hayssanta xeellishin hayssa wora do7ay dees ha wora do7azikka qasseka ayfesora geleshshokkoshin ase masatida gelesho gididi be naara ba ettidi dizayssa beyaso days

hayssan beettizayssi aazay gizayssa gidikko gaammo dere keeththekko ha gaammo dere keeththezikka woysheppe qasseka buuxappenne dumma dumma mithatappe ooththettidayssakko

Hayssanta beyashe dizayssi aazeye gizayssa gidikko shuchchappe ooththettida miishekko ha shuchchappe ooththettida miishazi shuchchazi hayssa beni akusum hawulte masatidinne aduqidi eqqidayssa beyashe day.

ha bessan beettishe dizayssi hayssa kase asati masoobe gizayssa amarathishinka masoobekkoshin nu gaammo deretho leemate ginu xeygizayssan ciishshati kumidi dizayssanne diithi iza bolla uttidayssa bessees

Hayssan asati shiiqidinne issi abba daari lanqen shiiqidi qoodan ichachu giziza asati abbaza giddon wogolora baana gishe deettis.

Gammo dere asati ba huphe bolla guche woththizi xambarota guchchezi issade hu'in laapuna issade hu'in usuppuna gidayssikka sife shiiqidinne izati uttidi miicishe deettes.

hayssan lo7o lo7o may7o may7idi geexesiza miishata aaththidi be sharbe huphe bolla woththidi qas guyera attuma naytikka booththa may7o may7di eqqidi deettes

aaze tani xeellashe dizay giikko hayssan dumma dumma istademe masatizayti dizayssanne hayssan qasseka weezer diley gizayssi ingilizethora xaafettidayssa

hayssan tani be ishin oyddu asati dizayssanne ha oyddu asatappe nam7ati macanayta gididayssa hayssi lo7ethidi qoncises guussukko

hayssan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko layni woykko masmaare giza miishe xaafettidinne uttidayssa bessishe dees

ha bessan ay beyazina gizayssa gidikko addedayssakko ha addezikka be kumetha may7o may uttidi karetha biire be kushen oykkidi mayke daro mayke duunason salfisi woththidi haasayishe dizayssakko

hayssan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko asati yaa'a woykko duulatan uttidayssakko ha duulatazikka issi issi eqotappe yidayti be ooththo bagga denthethizayssakko

hayssan tani beyashe dizayssi mengist ke hullum neger belay qidemiya setho ekonoomi caanaun lemeqennes yenedad goomon qexelinorbe talgizayssi xafetidi dees

ha bessan beettizayssi aaze gizayssa gidikko silkey xeygishin medhetiza malate yokko ha malateyakka wiiber geetettadanne uttadus

Hayssan beettishe dizayssi aazaye gizayssa gidikko irportere gizayssa xuufe xaafi woththidinne garsen silke giddon daro aplikeshinne bessishe dizayssa xeellashe days.

hayssan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko irportere giitettidinne ingelizethon xaafettida xuufekko hayssa maxaafaza issi macanaya oykkada eqqada be qoodhe bessonta dizayssakko

Issi addee hi ni baggara dizay beettes. Aawa cimay gede baggara dizay beettes. Izappe guye baggara cililoo maggarajay beettees. hessa hessa malay beettes.

hayssan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko daro biratane geretan izeti ooththiza miishe taas erettenna hayssi katama heeran ooththettiza miisheekko

Hayssan ta xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko waraqata masatizayssi woykko gita maxaafa masatizayssi dalga kifileni salfetidinne koreti uttidayssakko.

Hayssan beettizayssi issi poolisey eqqidinne hara daro asata be ooththiza pirojekteza bessishe dizayssanne malatishe dizayssa nam'ati ba kushe idimmi eqqidinne xeellishe deettis.

hayssan tani be7ashe dizayssi saate masatiza miishekko saate masatizayssazi qoxarishenne taybishe dizayssa qoncisiza miishekko

hayssan ta xeellizayssi haaththekko ha haaththezikka qasseka zaggetidi simmi simmidinne issi bessan eelidi qasse haakki biidinne zaggettidi eelidi dizayssa bessishe dees

Ha bessani beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko daro girgidda bolla dumma dumma misileti deettes hayssika bessizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa mala qumay ha keeththezan giigees gizayssakko

tani be ashe dizayssi saaxara giddon kathi dizayssa issi naadaara kaththaza walakashe dizayssa kokkada iza miicashe dizayssakko tani beyiza

Hayssan tani xeellishin hayssa komputere maashineza giigissishenne izappe tamarishe diza asati shiiqidinne izappe daro miishata tamarishe deettes

hayssan ta beyizayssi iddilade inte gididakkoshin gididan aazay gizayssi qasseka oone eranay gizayssi xaafetti uttin bira si7iley dizayssakko

ha bessan tani beyashe dizay aazay giikko heedzdzu asati lo7iza kathi leemate giddon woththidinne mishenne ka7ishe dizayssa beyashe days

Hayssanta beyishin aazey beettizay giikko heedzdzu litirenne ichachu litire zayte issi adde sinthen uttin addezi kabe sinthen kalkuletere woththidinne issi addes immishe dizayssako.

ha bessan beettishe dizayssi duulatakko duulata uttidinne asati ba sinthen nam7u asati komputere wothidinne izan ba naqasha shiishshizayssa xeellashe days

Ha bessan ta xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko issi kifile giddon uttidinne issi kaapozi kaalethishin dumma dumma koththe gidida tobeta tobishe dizayssakko.

Hayssan ta xeellishin makinay eqqides woykko kaame eqqides ha heedzdzu kaametikka zo7o qalamen tiyetidaytakko asati kaamezan gelanas shiiqidinne eqqidayssakko.

Hayssan ta xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi addey kaame bollafe wodhdhidinne qohettidayssakko ha kaamezappe iza bolla gakkida danoza hakamanas hakimeti iza bolla shiiqidi dizayssa beyashe days.

Hayssanta beyizayssi aaze gizayssa gidikko daro gam'ida woykko caallida pooliseti duulata uttidinne kaallizayssakko.

Hayssan ta beyizayssi poolisetakko ha poolisetikka duulata shiiqidinne izeku uttidayssa keehippe akeekadanne beyashe daysse.

Tani aazi be ashe dazina giikko gita kaamekko ha kaamezikka de haara gedera dizayssa qoodikko issi bolla usuppu goomma diradiza kaamekko booththaranne karethara walakka.

hayssanta beyashe dizayssi ayirekko salora bizayssa woykko orphilekko ha orphilezi duge simisidinne cuua wora bolla zerin cu7azi worappe pude cuu7idi kezishe dizayssa beyashe days

Tani xeellizayssi aaze giikko gammo adde baabbay arba mince giddon dizaari lanqeni daro asi shiiqidinne dizayssa issa misilezi taas qoncisees.

Hayssan beettizayssi oorath keexxettishe diza keeththekko ha ooratha keeththezikka wurontayssanne wora giddon buro doomettishe dizayssa xeellashe days guussoko

hayssan beettishe dizayssi keeththeko ha keeththezikka qasseka keeththeza karen maatay dolidi dees kaameykka karen dees lanqen keelay dees karezi denbati ekkidees

Ha bessan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko timirte keeththa masatidi ekkees ha timirte keeththa masatidii ekkiza gibbeza giddon bandiray nam'uso heedzdzuso aadhdhidinne eqqidi dees ha eqqidi dizason asati deetes.

aazi be'azina giikko hubet le arbamin cigizayssi xidat mayber giidi xaafetigi dizayssi hayssa issi keeththa kadendizayssa hayssi taas qoncisees

hayssan beettizay aazey giikko asati dugeranne pudera eqqidi issa issappe issi mishirya aazi haasayizaakkone akeekishe dizayssanne zoretishe dizayssakko

ay be'azina giikko issi lo'iza kifile giddoni daro asati shiiqidinne henin daroti shiiqidi eqqidayssanne ha baggara dumma dumma miishati dizayssa qoncisees

Hayssan tani xeellizay aaze giikko daro asati oge bolla oge masatiza keeththe giddon issiya darashen eqqidaykka uttidaykka bawaraqata nababizaykka giidi dizayssa bessees.

Hayssan beettizay gita keeththekko ha gita keeththeza karen qasseka daro asati hamutishe deettes keeththeza karen haythay baynda mithikka deese shin asati iza garsen kuwas giidinne uttidayssa bessishe dees.

aybe azina giikko hayssa tamarida asati kawo keeththa mangiste asati shiiqidinne issi mangiste keeththa giddon izeti dizayssa qoncisees

hayssa bessazani tani beyizayssi gita keeththekko ha gita keeththeza mata keeththezi keexxetishin aykko miishe qolettida buuray kumidayssakko ha buurazappe gede baggara asenne kaamekko

Hayssan beettizay aazey gizayssa gidikko aykko maashine nam7u asati birshidinne he birshida maashineza qasseka xeellishenne ooththize aggize gizayssa akeekishe dizayssako.

hayssan beettishe dizayssi gitalo hidanne tamarida asata gididinne beettishe deettes ha asata sinthenka guzgazey qoletin bollazanka xuufey laxafetin eqqidi deettes

Hayssan beettishe dizayssi dhale kifilekko ha dhale kifilezan dhale immiza haakimey de7ishe asi biidi oychishe oychishin immanas giidi giigettishe dees

Hayssan beettishe dizaysi issi eqo woykko issi dirijite keeththekko ha keeththeza karen makinay woykko kaamey deishin zabaynnatikka heedzdze gididi deettes.

hayssan ta xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko hakkamo keetha qeeri na7a efada yelida aaya idimma uttin dumma dumma hakkamo hiillaa asati immishe dizaysakko.

hayssa deettizayti chayna asatakko chayna dere asataka nu beyishin xaraphe bolla dumma dumma dhale masatiza miishata ashshagidi woththidi xeellishe deettes

ha bessan tophiya kuushsha ministere doktore aymede abi be ayfe bolla manaxire woththidi be huphe bolla qoofe woththidinne dere asa ha xeellidinne haasayishe dizayssa bessees

hayssan beettizayssi aazay gizayssa gidikko dhale kifile masatidi ekkisason dhale immi simmidinne addey waraqata bolla be kushen iskirton xaafishe dizayssa bessees

Ha bessan ta xeellizayti aaze gizayssa gidizayssa gidikko nunanne nu keeththa asa korona bayreseppe naagetos woykko naagos gizayssa daro malatata qoncisizayssakko

Tani xeellashe dizayssi dhalekifilekko ha dhalekifilezan daro dumma dumma dhaleti dizayssa hayssi beta nuna bessishe dees goossokko.

Ha bessan issi mishiriya gashe naa idimmada uttadus harati qasseka oyde kumidinne guzgaze gaden laallidinne uttidi ka7ishe dizayssa be ashe days

hayssan ta xeellizayssi daro asikko ha daro asatikka gede laxana maydinne gede keeththe giddo gelishenne kezishe izeti dizayssa beyashe days

Hayssan ta xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko guzgaze laallidinne asati iza bolla eqqidi qass waraqata be kushin oykkidi dishe issi yelagas immishe dizayssakko ta xeellise.

hayssan beettizay maca asati sinthera baazen aykko qomixe miishe oykkidi miirinda kusheni ishshi gera dizayssa goochidi qas izan asi ichiza miishenne haaththe ishshige oykkidi yiishe deettes

Lo'a hayssan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko adde achche faaranjati hakamana giidinne maske be duunan woththidinne addeza achche haaqqidinne xeellishe dizayssa.

Hayssanta beyashe dizayssi gita gita asati issi biiro giddon eqqidinne hayssi hospotaale masatidi ekkizason dotore anteneykka eqqidi dizason haasayetishe dizayssa.

hayssa beettishe dizayssi timirte keeththe masatidinne masqaley iza bolla diza issi gita keeththey dees ha gita keeththeza bollaka hayssa dajjazimache balcha hospitaale rusiya zo7o masqale gizayssi xaafettidees

Issi arba micce hospital getetiza armay betes ha armazika kehippe lo'idine garsara qase dunguza qalamen tiyetidaysakko

tani aazi be'azina giikko maca nayti katha ayfetappe iita miishata qorishenne buurata dhayssishe dizayssa tani hayssan be'ashe days

Iddideson gidaaga hayssan beettizayssi keehi lo7iza keeththetakko ha keehi lo7iza keeththetikka qasseka woran kamettidinne woykko mithan kamettidinne dizayssa bessees izappe dhoqara shaaratidi ekke

Ha bessan shoore lanqefe oykko oge lanqefe diishe giddofe buurati gelidi dizayssa dere asay kezidinne dere geeshshatethas woykko heera geeshshatethas pittishe dees

tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko dobube itophiya kilolawi mengiste gizayssi wolaytazo nen diza daamota galle wore dandizayssa poolise keeththa xaabako tani beyashe dizay

Tas beettishe dizay aazee giikko oodhesora be pooxata yeggida gaammu asati shiiqidinne hayssa issi kifile giddon gelidi izati eqqidi dizayssa qoncisees.

hayssanta xeellashe dizay oge katama ogekko ha katama ogezappe iita shuchchata duge buuri aaththi yeggidinne hayssa wodey ehida kobilistooneza izeti licishe dizayssa xeellashe days

hayssan tani xeellishin aaze beettizay giikko mithatinne dumma dumma qasse keeththati dishin keeththazappe guye baggara ha simmidi asiyishe dizayssa beyays

Hayssan beettizayssi keehi lo'iza keeththekko ha keehi lo'iza keeththezikka aazan keexettide gizayssa gidikko bollara aazan kamettide gikko xinqarakko garsera qasse buuxara lo7idi oothettidayssako

Ha bessan dalga demba gadey dees ha demba gadeza bolla mabrate poole masatiza miishey uttidinne eqqididizayssa xeellashe days

hayssanta xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko tigisti mennapesha giza mastawaqay diza son kathaso karene bajaje eqqidayssakko

Ha bessan beettishe dizayssi aaze giikko issi dooma adde wilcherera aawadayssi sugidinne keeththa giddo gilthanas waayetishe dizayssa bessishe deesko.

hayssan ta beyashe dizay oorath keeththey keexettidinne timirte keeththe masatizayssi keexeti uttidayssanne heerazi woykko yuushozi keehi cililidinne lo7izayssakko

Hayssan aazi be azina giikko issi saaxine giddon haaththey komana gakkidinne dizayssanne ha haaththezalanqera maca nayti eqqidinne miicishe dizayssa qoncisees.

dhayssanta xeellizayssi aazey gizayssa gidikko aykko hayssa horphile masatidinne sala dhoqu eqqidinne xangalo waaxidinne eqqida miishekko tani beyashe dizays

Ha bessan beettishe dizay aazoy gizayssa gidikko booththu laxana masatiza miishe kaqeti uttin hayssa nu kilile aysso aawatara giidinne duge iza dafishe dizayssa bessees.

ha bessani urqatidi ekkees ha urqatidi ekkiza bessazani asati eqqidinne jarkane jarkane be sinthen essidi daro gita gita asatinne keejidayti deettes

hayssan tani be7ashe dizay aaze giikko mithathinne dumma dumma miishshati dizayssa qasse mithata lanqqera nayti yishe dizayssakko.

Hayssan beettishe dizay zumakko ha zumazappe ha baggara qasseka lo7iza keeththey keexetti kezidinne giigidi dizayssa bessishe dees.

ha bessan gaammo dere asati gaammo dunguza may7idi bosheti eqqizay pude guyera dishin bandira iza bolla mitha bolla kaqqidi aykko anjettiza miishe gizenne ufaysiza ba7aale bonchanas shiiqidayssa bessees

hayssan beettizay aazey gizayssa gidikko pirde keeththan asati daynnati woykko daannati woththiza maytemey tophiya bandira bolla wodhdhidi dizayssakko

Ha bessan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko asati issi bessan uttidi dizayssakko uttida asata guyra qasseka issi asi gidonta daroti eqqidi diza

Haysan tani xeellishini asati duge simmidi yishe dizayssanne qasseka dumma dumma zo7o mayo mayida asati dizayssa hayssi taas qonccisees.

Ha bessan issi keeththey dees ha issi keeththeza yuushon qasseka gaammo dunguza sharbey googidi dizayssanne lo7izanne oydenne lo7iza xaraphey uttidayssa bessishe dees.

hayssan ta beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko anjettishe woykko beti mirte ongidinne anjettishe nayti lo7o muuruta ehidayti eqqidayssakko ta xeelliza

asati tamari dinne wursi dinne maraqetishe dizayssanne ha asata kushen aykko borsati dizayssa hayssa misilezi taas besseesko

Hayssan beettishe dizay heedzdzu asatakko haheedzdzu asatappe nam'ati issi nozas sertifikete waraqata immishe dizayssa dalgisidi bessishe dees.

Hayssan beettizayssi kaamekko oge bolla ogezikka katama ogekko ha kaameza guyera ha qasseka issi mishiriya gullantadanne simmayizayssa bessees.

hayssanta xeellashe dizay daro asatakko ha daro asatikka caallida kaameni bees wora qolettida buurata be siidhe masken tuccidi iitay bena gelonta mala mayo maydi caanishe deettes

hayssanta xeellashe dizayssi gita kaamekko ha gita kaamezikka gita oge bolla eqqidinne lo7idinne pititi diza oge bolla eqqidayssa bessishe dees

Hayssan beettizay aazay gizayssa gidikko iita miisheti issi bessan qoleti uttin iza asati oykkanaas iitiza miishe gidin piton denthizayssa be ashe days guussakko

hayssan tani beyizayssi issi kaame bolla daro asati kezishenne ha kaamey bolla dumma dumma miisha caanishe dizayssa qoncisees

ha bessan tani xeellizay aaze gizayssa gidikko hayssa ooththon gam7ida asati qanthera yampatida asati kesha lanqefe iitanne buura miisheta kessizayssanne heera geeshsizayssakko

hayssan beettizayssi daro hayssa mooretida eqa miishatakko ha moorettida miishatikka wora yegetontaytakko izappe issi addey qorishe dizayssakko

Haayssaaazi beyazi naagizayssa gidikko payday gashe naytas hiihi gitataska dumma dumma asatas gizayssi xaafettidinne dizayssa tani be ashed dayayssi guusso.

Hayssa beettishe dizay aaze gizayssa gidikko payda metaweqeyakko ha payda metaweqiaza garseni payda naqasha giigisso giza xuufey xaafetti dizayssi beettishe dees

Ta hayssan beyashe dizayssi paydaza dumma dumma doonan gizayssa gamothon nu birshishin amarathon paydan beteleyaayu qanqawoch gizayssi uli qasse xaafeti uttides.

hayssan beettishe dizayssi teele bira gizayssakko asati be silken teele bira gelthishe wosti dinne godettanakkon asa naas koshshiza timirte immizayssi beettishe dees

ha bessan tani xeellashe de'izayssi macanayti kumeth qoobe bephe bolla woththidi lo'iza mayo mayidi booththa mayo maydi miicishe dizayssakko

Hayssanta xeellishin ay gize gizayssa gidikko hayssan pooto dendite ii lo'o ase maradite woykko doorite giza xuufi garsera dees.

Hayssanta xeellizayssi aazey gizayssa giddikko addey eqqidinne haasayishe dizayssakko ha addezikka eqqidayssa sinthera qasseka xuufeti dizayssa beyashe daysse

hanin betizara aaze gizayssa gidikko paydaa matawoqiya ootisanassinne dere asas giigissanas issi maccasiya maashine ayfe bolla woththada pooto denttizayssa besses.

hayssan beettisha dizayssi aaze gizayssa gidikko maashinekko ha maashinezikka qasseka biradhe ashara geetettizayssas go7iza maashinezakko

hayssa be istishe dizayssi woykko tani be ashe dizayssi naashinal iidi gi ingilizethora xaafi gididi hayssa digital meta qagizayssa birshizayssakko izi go7izayssaka bessees

hayssan beettizayssi bahilenne isporte gizayssi xaafettidi dizayssan garsera indiya bandirabe sinthen uthada issi mishiriya uttidayssa bessees

ha bessani gammo dere asati gaammo dunguza may7idi afala woykko laxanakka qumayidi hara lo7o lo7o may7ota gujerethi may7idinne ufayettishenne guppishe ha yizayssa xeellashe days

hayssanta xeellashe dizayssi dere asikko ha dere asatikka issi biiro giddon gelidinne duulata ooththishenne issa issa akekishe deizayssa qoncisidinne bessees

hayssan ta beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko daro asi kezidinne bandira oykkidi dalga ogera pude bishenne ha guye simmi xeellishe hamuttizayssakko

Ha bessan tani xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko itiophiya bandiray iza bolla saaleti uttida gita pooto woththiza mastote mala beyashe days

Ha bessan amaranne itophiya giza xuufey iza bolla de7iza karta ehidinne bessishe dees ha kartazikka karedhidi ekkiza bessan xuufezi xaafetti dizayssa bessees.

aaz be azina giikko tophiya mirca saaten asati bemirca bicha gizayssi tophiya bayndira iza bolla diza saaxine giddon bordeza yeggishe dizayssa bessees

ha bessan tani beyashe dizayssi gaammo cimatakko ha gaammo cimatikka keehi lo7izaytakko iza ta kushenka cilila maatay dees ha cilila maatazikka asi issa issara dom7ettonta mala zarbisizayssakko

hayssan beettishe dizayssi nu kawozakko nuni keehi dosiza kawo tophiya kuushsha ministere doktore aymede abi issi addera ha hamutishe kifile giddora yizayssakko

ha bessan nuni beyizayssi aaze gizayssa gidikko gade dalga gadey dees ha dalga gadeza giddora qasseka pudderakka dugerakka keelay dees keelaza zuurara woykko yuushora asati hamutishe dizayssakko

Hayssan beettizayssi e gita gita asatakko ha gita gita asata poolisey qasseka yuushidi izata yuusho kababidi eqqides izata giddon nu kawozikka beettishe dees.

Ha bessani beettizay gita gita asatakko ha gita gita asatikka gita bessan loohidinne woykko tamaridi lo7o waraqata oykkidaytakko derekka heemmizaytakko izeti eqqidi deettes.

issi macasiya dawus izakka zo7o kumetha may7o may7adus qasse issi aaye cimadaara dawus ha7aayi akatani xeellishin kare dereppe gelidaro masatawus izi aazi nababishe deettes

Hayssan tani be'izay aaze giikko issi adde dayssi be kushe histi taybishe taybishe asatas yootishe be qofa dizayssa tani be'ayskko.

Ha bessan tani beyashe dizayssi issi biirokko ha issi biiroza giddon pooliseti eqqidinne uttidi deettes pude baggara qasseka gita gita asati eqqidinne dizayssa beyayskko

ha bessan beettishe dizayssi nam7u gita gita asati oshachchanne hadirsa baggara gididi oydde gididi uttidinne tobe kaallishe dizayssakko tani xeellashe dizay

pilefehayssan beettizayssi aykko pootoykka woykko aykko imejey baawa giza xuufey xaafettidi uttin saledaz hayzidi baado beettizayssakko ta beyizayss

Hayssa bessani daro asati deettes ha daro asati uttidi dishin issi macasey mata yiidinne aawa caala dayssi hokkidinne waraqata iza oykkada utti dishin haasay issizayssakko.

ha bessani ay beyazina giikko keehi lo7iza keeththey dees ha keeththeza anjisiza daggettes daro asati uttidinne guzgaze sinthen laallidinne haasayishe deettes

tani beyashenne xeellashe dizayssi issi issi poolisey ba kushen tophiya bandira oykkidinne qooday eretontay daridi salpen dizayssa beyashe days

pooliseti guuthu caali ekkizayti issi bessan uttidinne gede tammu gidizayti duulata bolla beettishe dizayssanne akeekishe dizayssa be ashe daysi.

Ha bessan tani xeelli shin tophiya federaale poolise gizayssi armay ooththettidinne keehi lo'idinne malalidinne dizayssa beya shekko tani dizay.

Ha bessan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati duulata uttidayssakko ha duulatazikka issi issi ooththo baggara dumma dumma eqotappe shiiqidayta wursidinne oykkizayssakko

Hayssan issi bessa ani hayssa wodda gaason woykko di7o gaason danoy gakkin he danos gakkida bessan dere asay shiiqidinne issa issas yeekkishe dizayssa bessees.

maca asati kanche issi kifile giddon gelidi uttida izatikka be woga may7o be deretho may7o may7idi sintheso aadhdhidi utti dishin guye baggara dizayti walakka may7o may7di deettes

tani beyashe dizay aaze giikko haaththey keehippe kixidinne wurqatidi muulotidi yishe dizayssa giddora asati pinnishe dizayssi taas beettes

Hayssan taani xeelashe diza dere cimata gaamo cimatakko. Ha gaamo cimati issi mishirees. abeba woykko ciisha imizayssakko.

Hayssan keehi caalle mayda aaway dees haawozikka ortodokise qeese masatidinne beettees ha awozikka keehi cimmidanne caallidayssa ayfesoyka baaxay puulumidayssakko.

Hayssan ta beyashe dizay aazey gizayssa gidikko issi gita aaway nam7u bandira giddon uttidinne ha simmidi daro asatara tobe tobishe dizayssa beyashe days.

Ha bessan beettizay issi mishiriyokko ha issi mishiriyakka be sinthen mayke wothadanne haasaashe iza dizayssa bessishe dees bandiraykka izi lanqera eqqidi dees.

Giste qashora diza booththa waraqata bolla aykko miishe kaqqi woththidinne asazi mule giste qashoy diza waraqata oykkidinne nu kawo doorandos gizayssa ammanettidinne qaaxizayssa bessees.

Hayssan inda taarike inda dawus ha indiyakka keehi lo7awus nam7u addetikka izo giddon aaththidi salo pude kushe waci histidinne izeti be ooththana ooththos qaala gelizayssa beyashe days

Ha bessan beettizayssi gede qoodan ichachu gidiza asati aykkoy xurati ekkiza bessan denba gaden oyde woththidinne uttidayssakko tani beyizey

hayssanta xeellashe dizayssi tophiha kuushsha ministere doktore aymede abikko ha doktore aymede abikka dere tamarsishenne deres koshshiza kiita aaththishe eqqidayssakko

Tani be'a shenne xeellashe dizay aaze giikko asati hayssan oge bolla kezidinne bandiratanne dumma dumma miishata oykkidi daro asati issibetexan dizayssa bessees.

Tani xeellashenne be ashe dizay aaze g1000356451353iikko dumma dumma hayssa nu dere tophi hanka gidin karen deren diza bandirati dizayssa tana bessees.

hayssan tani be7izayssi maca naytakko ha maca naytikka buro yelagatakko izetikka issife issi gina may7o maydinne issife ufayettishe eqqidayssakko.

Hayssan beettizayssi aazay gizayssa gidikko kaamey izan shiiqidi eqqizabalekko ha kaamey shiiqidi eqqizabalezan aadhdhi aadhdhidinne asi bekorojo goochidi hamuttishe dees

Ha bessan beettishshe dizayssi itiyo telekoome geetettizayssa xuufe pude girgidaza bolla bessizayssakko asatikka booththa booththa may'o may'dinne eqqidi dizayssakko

hayssan aazi be'azina giikko mesqele mala may7ida asati shiiqidinne dumma dumma miishata hayssa kaame bolla pude kessidi izati caanishe dizayssa qoncisees

ha bessan beettizayssi daro guuthu caali ekkiza asatakko ha caalli ekkiza asatappe sinthe baggara dizayti utti didin guye baggara dizayti kaame masatizayssa mata eqqidi deettes

hayssanta be ashe dizayssi aazey gizayssa gidikko maburate woykko koronte shu boy salpetidi dizayssakko hayssika buro oosettishe dizaada giidinne beettishe dees

hayssan beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko mith pude giddon dhoqugi eqqidi dizayssa bolla asati kaame bolla uttidi uttidi aykko miishe ooththishe dizayssi qooben bena kammi woththida asi beettishe dees

hayssan beettizayssi giyakku hagiyazuyan iray bukkizenne asati janxila oykkidinne uttida sayneni maketiza miisheta makidinne micettana bessiza miisheta micidinne indeti bayzizayssa bessees

hayssanta xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko keehi qohetida gashe nayta shiishshidinne kawoy izitas immiza quma aayeti muzishe dizayssa beyashe days

hayssan aazi beyazina giikko koronte shubota beyays koronte shuboti qasseka oyddu heerazan gede simmidi ha simmidi pude simmidi duge simmidi deettes

ha bessan beettizayssi asati issi kifile giddon hayssa komputer kifile masatizayssan geli uttidinne issi issi miisheta issa hayssara kaa7ishenne miicishe dizayssa qoncisidi bessees

ha bessani tani beyashe dizayssi keeththey gede dan7o ogera gordetti diza daggin ha baggara qeeri nayti dhumi ekkizason uttidinne girgida mata dizayssa xeellashe days

Ha bessan beettishe dizayssi giyakko ha giyaza giddon qasseka daro aypi ayfetinne sawo miisheti dan'o nka unkoti shiiqidi bizayssa xeellashe days.

hayssan ta xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati kaame giddo gelishenne kaameppe qasseka wodhishe dizayssa beyashe days kaamezikka nam7u wulara gelettiza kaame

Hayssan ta beyishin heedzdzu asati deettes ha heedzdzu asatikka kushe baqqizathoys gidinne issa issara issi gina gididinne eqqidi dizayssa bessishe deescalation

Aaze hayssan beettizay giikko koronttey hennira lo'i eexizayssanne qasse tamatho gida koronttey duuge baggara eexidii dizayssa hessan qoncisidii besishe dees

Hayssan nam7u macca nayti uttidinne pooto denddishe dizayssa qonccisidi bessees ha nam7u macca naytikka be woga mayo mayidinne uttidayssakko.

hayssan beettishe dizayssi gezze keeththekko maataninne woyshen keexettida keeththekko ha keeththaza sinthen issi yeththa yexiza addey gondalle oykkidii dunguzakka may'di eqqidayssa besishe dees

Hayssan ta beyashe dizayssi keehi gita worakko ha worazaska aahotethazi keehippe gitakko iza giddonka wozina pashkisiza keethaeti keexetti dizayssa beyashe days.

tani xeellashe dizayssi hayssa guutha keeththe lanqera asati heedzdzu bessani shiiqidi eqqidi ha xeellishe izeti dizayssa qoncciseeskko.

hayssan ta xeellashe dizay gita gitanne sinthen diza asatakko ha asatikka keehi kawo hadara polishe dizaytakko asatikka wuri dhoqa deethan dizaytakko

ha bessan beettishe dizayssi dere parkekko ha dere parkeza sunthikka gongollo geetettes daro oyddu asati ha gongolloza garse amotibi xeellidi pooto dendishe dizayssa beyashe days

hayssi yetiophiya koriya zemachoch metase ba parki gizayssi xaafetididiza parke gibbey hayssan beettizayssanne hayssa parkezawulaso bolla xaafettida xuufe beettees

hayssan beettizay gita ogekko ha gita ogezara boosi yoos giza xuufey xaafidinne balla mitha bolla issidi issi yelagay eqqidayssanne guyera hara asati yizayssakko

ha bessan beettizayssi keehi lo7iza heerakko ha heerazanni qasseka maatay dolidinne lo7iza maatay phedha maatay dolidinne cilili dizayssa bessishe naytikka izan eqqidayssa bessees

Hayssan tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi addey be kushe bessidi mithan ooththettizayssa bolla ichidi izi dizayssa qoncisees.

Doossi yedis hayzi hayssafe neetorke nayize hayssan ta xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko haaththa giddon issi mishiriya geladanne haaththaza giddon liimashe dizayssa beyashe days guussakko.

hayssa beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko hayssa nu sotho keeththe hayssa buuxapenne woyshefe keexettida qarxay bollara uttidayssa lo7iza keeththekko iza garserakka ginbey oothettidayssakko

Hayssan beettizayssi gaxxare heera keeththekko woykko hayssa gezze heeran keexettida dere keeththekko ha keeththezikka nu dere gaammo dere keeththekko ha keeththezi aasappe wotettize gizayssa gidikko buuxappenne woysheppekko.

tani hayssan be ashe dizay issi mithay garseni gammo dunguzatinne dumma dumma harati shiiqidi dizayssa izeti qasseka lo7izayssa tani keehippe be7ashe days.

Ha bessan beettishe dizayssi gita kaamekko ha gita kaameza sinthen daro asi gede ospun tammu gidiza asi eqqidi dizayssa beyashe days heerazikka gadhatidi ekkees.

Hayssanta xeellashe dizayssi yelaga naytakko ha yelaga naytikka denban woykko bale bolla guppishenne ka ishe issa issara oyqetidi woxishe dizaytakko.

Ha bessan beettishe dizayssi dalga oge giddora haaththey shoorera yizayssakko ha haaththezikka awu peyizan erettenna shuchch kanche koreti uttidason yishin macanaya kushe micada xeellizayssa beyays.

Hayssan beettizay dunkanekko ha dunkanezappe gede baggarakka maata keeththey dees ha maata keeththappe ushachanne hadiritha baggarakka qasseka gita keexettida keeththey hinxa keeththekko.

Ha bessan tani beyashe dizayssi maatati ekkiza bessakko ha matati ekkiza bessazas giddora gede ogey dees ogezappe gede baggara tankere masatizay dees qasse pude magarajja garsen hai landey dee.

Hayssan beettishe dizay aaze gizayssa gidikko keehi caalidanne giddothida asati salfen eqqidinne issi miishe bas salafettidayssa bessi she bee

Hayssan aybey azi naagikko yuuniforme may7ida tamare nayti yiidinne issi bessara gede baggara eqqin hayssa izeta qasse payda izata mazagabishe diza asati de7oosona

Hayssan ta beyashe dizay aaze gizayssa gidikko daro asati uttidinne gammo dunguza pooxa be xaraphe bolla hiixidi dishin hanko qasseka gede qoodan usuppun gidiza asati eqqidi dizayssakko.

ha bessan issi musilime daara eqqadanne waraqata oykkada dawus harati qasseka gashe nayti issi adde guyera yiidinne komputere xeellishe dizayssakko

hayssan beettizayssi qeeri nayti issi kifile giddon shiiqidinne issi issi miisheta issa issara gishettishe dizayssa bessishe dees

Hayssan tani xeella shedizayssi aaze giikko issi macasiya yaadanne parama shedizayssanne hayssati qas izokka xaafisi shedizayssako.

hayssan beettishe dizayssi komputerekko ha komputereza issi macasiya xeellashe dishini hara caala caala aaytinne yooga asati eqqidinne na7iya ooththizayssa be7ishe dizayssakko

ha bessan asati kawo dooranas giidinne be suntha mazagabetishe de7izayssanne nam7u asati qasse he malatamayo maydi uttidayssa bessishe dees

ha bessan beettizayssi kuwaase kaasanchatakko ha kuwaase kaasanchati medan kuwaase kaa7i kezidinne goole be taybisida gish ufayettishe dizayssa bessishe dees

ha bessan kuwaase baley dees ha kuwaase balezan nam'u wolqama yelaga macanayti kuwaase marshetishinne kaa'ishe dizayssa beyashe days

Aazi be'ashe dazinaa gikko asati kuwaase kasancha nayti shiiqidinne kuwaaseza xoonidi izeti ufayetishenne waassishe izeti dizayssa qoncisees.

hayssan oge lanqen daro nayti shiiqidinne ase naagiza mala oge lanqe oykki diizeti eqqidi dizayssa sa misilezi lo7ethidi qoncisees

hayssan taas beettizayssi kuwaase balekko ha kuwaase balezikka cilila maatay dolidayssa keehi lo7iza balekko hayssa giddon kuwaase kaasanchati kaa7ishinne woxxishe dizayssakko ta xeellize

Hayssan beettizay kuwaase balekko ha kuwaase balezan kuwaase kaasanchati gede balezan gelishin harati gam'u simmi gelanayti uttidi pooto densizayssa beyashe days

Ha bessanta xeellashe de7izayssi kuwaasse kaasanchakko ha kuwaase kaasanchatikka attuma nayta xalala gididayssi beettishe dees haytikka kuwaaseya kaa7idinne kuwaase goole taybisidi ufayetizayssakko

kuwaase kaasanchati pude baggara macata tuge baggara addeta giidi giddora issi adde daysi giididi ha izeti simmidi yishe dizayssa qoncisees

hayssan aazi bessize giikko tama hayssan isporte naytakko isporte nayti woykko kuwaase kasanchati miida giddon shiiqidi izeti hokkidi uttidayssa qoncisees

hayssan taa be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko kuwaase kaasanchati kuwaase denban ka'ana giigettidinne salfettidi eqqidayssakko ta xeellizays

kuwaase denban kuwaase nayti kaa7ishenne miicishe kuwaase guyekka woxxishe issa issa naagetishe siiqoni kaa7izayta bessees

Tani be ashe dizay aaze giikko issi macasaya ha simmada miicashe dizayssanne izis achchesozi keehippe lo7ishe dizayssa iza haasa ashe dizayssa beyays.

hayssan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko kiiborde geetettiza hayssa asi yexishenne issi issi miishe durishe giigissanas koyizayssakko.

Ha bessan beetishe dizayssi aaze gizayssa gidikko metire gizayssakko. Hayssa metitre gizaysazikka aykko miishe wadhas asi wodabatetan go'etiza miishakko

Hayssan beetizay silkekko ha silkezikka cewata fita giza xuufe pudera xaafetti uttin garssera ichidinne dizayssa bessees.

hayssanta xeellizayssi tukke qasseka nuus hayssa ayfe tukke izannuni liiqisiza maashine guusukko hayssa nuus wode miish ehida xoossi galata ekko.

ha bessan xeellashe ta dizayssi issi mashinekko ha mashinezikka dhoqu gidi de ishin ha baggara qasseka komputere masatidinne saledazi beettees

Ha bessan tani xeellashe dizay hayssa asanatethapfe izetas paccin izeti izara hamottiza wilchere geetettiza miishezakko hayssika asatas lo'okko

Hayssan beettiza issi dawutarakko. Ha dawutarezikka oorathakko. oorathazi aazas uttidakkon erikke paydon oyddu dawutarey uttides.

Ahayssan beettishe dizayssi telebezinekko ha telebezineza giddonka qasse hayssa zamba geetettiza mithi oge bolla dizayssi waci giidinne beettishe dees.

hayssan beettizayssi gita gita gita aysuze geetettiza kaamezakko ha kaamezikka dalga aspalte ogera gede ha zokko zaaridi bishe dees asatikka heera ha simmi diizayssa bessishe dees

Hayssan zo7o naadayssi zo7o may7o may7idayssi ha simmidi miicanatho giidi dizayssa qoncisees.

Ha bessan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko so asay besoppe kezidinne qas beso simmanas go'ettiza qeeri lo'iza kaameya eqqidayssa be ashe days

Hayssan beettishe dizay issi addekko ha issi addes asi asi kushen be mayke oykkidi sinthera eqqin addezi haasayishe dizayssakko tani beyashe dizays.

Kaamey ciishsha may'ida kaamey bollarakka sintherakka puderanne dugerakka ciishsha may'di wadigisettiza asa caani bizayssenne bettishe dees

Hayssan tani beyashe dizayssi katama ogekko katama ogezappe gedera qasseka keehi malalisiza keeththey dees ha keeththeza qasse arsa mala bolla yedhidi pude asi kezizayssa bessishe dees.

Hayssanta xeellishin kaamey shiiqidi eqqiza bessan urqaynne iray shiiqidi harotidinne eeli beettidayssa dere asay giigissishin beyashedayss

Bazazu giza kaamiya oge bolla bashi eqqidayssa beyays ha bazazhiyakka qasse qoodan heedzdza nne qasse izippe gede baggara issi nay eqqidi dizayssa be ashe days.

hayssan beettizayssi gede haakki eqqidinne haththekko ha haaththeza abba haaththeda gees iza guyera ha fude dhoqan eqqidinne asati duge haaththezanne aykkothanthalata oykkidi xeellizayssa bessees

Asihayssan beettizay aazey gizayssa gidikko hayssa safaari koomey asasi gizayssas makinay dumma woykko kaamey dees ha kameza kumidinne safari koome ooththisiza nayti bizayssa.

hayssan ta xeellashe dizay aazay gizayssa gitikko keehi lo7iza oorath ooththetti kezida dalga ogekko ha dalga ogezara motorey salpidinne pude baggara lambana gishe eqqidayssa bessees

ha bessan keehi lo7iza ooratha ooratha pooqe keeththe keexetti dizayssa be'ashe days ha pooqezikka qoodin wurontayssi issi bessan shiiqidi de7izayssakko

hayssan beettizay gita gita pooqetakko ha gita gita pooqetikka buro ooththettidinne giigidi kezin asati lo7ize aggize gizayssa pooto denthidi woththidayssakko

hayssan beettishe dizayssi issi keeththekko ha keeththazaska mastotey xalala beettizayssinne penges gede eretontayssi beettishe dizayssakko

tani xeellizayssinne beyizayssi aaze giikko hayssan keeththey ooratha keeththey keexettishe dizayssanne a keeththezi buro doomettishe dizayssakko

hayssi misilazi qoncisizayssi gita keeththe lo7izayssa biloketera katetidi qotari sinthara qashetidi dizayssa hayssi bessishe dees

ha bessan tani xeellashe deizayssi issi keeththa asatakko ha issi keeththa asatikka keehi xeellanas lo7iza nayta be naytara eqqidinne pooto dendishe dizayssa beyashe days

ha bessan beettizay issi addekko ha issi addezikka haaththe lanqen eqqidinne gede guye baggara keshay dishin eqqidi haasayishe dizayssa bessishe dees

hayssan ta beyashe dizay aaze gizayssa gidikko booththa mayo maydinne asati issi kifile giddon gede zokko zaaridi eqqidayssa beyashe days guussakko

hayssan ta xeellashe dizayssi issi issi asa sinthen woykko issi issi tamare sinthen komputerey uttin nayti loohishe dizayssa xeellashekkota dizee

Hayssan beettizay tamare naytakko ha tamare naytikka issi keeththeppe gelidinne asati kath immin be gisha gish ekkidi yishe dizayssa xeellashedays guussako.

tani be'ashe dizayssi issi addedayssi ayfesoy zo7i ekkidayssi miicanatho giidinn ha xeellishe dizayssa qoncisees

Hayssan ta xeellashe dizay aaze giikko tamare nayti uttidinne laybireerin woykko maxaafa keeththan nababishe de7izayssa be ashe days

ha bessan beettishe dizayti gashe naytakko ha gashe naytikka timirte keeththan uttida astamaariyakka sinthera eqqada izeta oysha oychin nayti zaaros kushe denthishe dizayssa bessees

hayssan beettizay gita daasa masatiza keeththey dees ha daasaza giddon daro asi uttidinne dishe kushe sula salo pude wacistidi bessishe dees wasinthera dizay oysha oychizenne sinthe oge xeellidi kushe denthishe deettes.

hayssan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko akauntingi dipartiment happilayf giidinne hayssa akauntinge tamarida nayti be hiiwote woykko be de7o taarikke qoncisizayssakko

Hayssanta xeellashe dizay tamare nayti woykko yumberesti tamare nayti issi soni shiiqidinne be qan:e qan'ishe dizayssa xeellays.

hayssan beettishe diza asati ay ooththizayte gizayssa gidikko be timirte tamari ongidinne anjetetha gallassan boncho may7o maydinne eqqidaytakko

Hayssan beettishe dizay oge lanqen dunkane masatiza miishekko hayssaza garsen daro asati uttidinne daro korojoykka dees pooxaykka dees asati uttidinne xeellizayssanne wa7izafe shammi zoone erettenna

hayssan beettizay gita xaraphekko ha gita xarapheza bolla tamare nayti be waraqata mici woththidinne ooththishe dizayssa bessishe deesi.

Hayssan beettizay tophiya kuushsha ministere doktore aymede abekko ha tophiya kuushsha ministereykka issi yelagas issi maxaafa immidinne iza giddon diza miishata tamarsishe dees.

Aazey tay beyizay giikko giddora gede aaththidi efiza ogey dees gede aaththidi efiza ogezappe pude baggara qasseka daro keeththetikka deettes duge baggarakka keetxeti deettes

ha bessani gita kaamey hayssa oge bookkidinne ooththiza kaamey urqa caanidinne woykko biitta caanidi pude denthidinne qaaxishe dizayssa bessees

Ha bessan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko katama ogekko ha katama ogezikka ooththettishinne geeyishe dizayssi beettees ha ogeza lanqiza asatikka qasse yegalxisana giidi bookkishe deetta.

Ta bessan dhoqu giidinne bosheti ekkiza bessa kaamey ooththishenne goyshe dizayssaka qass he baggara daro asati eqqidi dizayssa xeellashe days.

aazey hayssan beettizay giikko gita kaamekko ha gita kaamezi gede simmidi bishe dishin hayssa kaameza giddon asi pudey gelishe dizayssa qoncisees

Ha bessan beettizayssi kaamey ogera hayees ha kaamezi yishin issi pooliseynne issi tirafikey eqqides ha tirafikezi sinthe raadhidinne shufereza essidi haasayishe hidizayssa bessishe dees.

ha bessan beettishe dizayssi haaththe tubbokko ha haaththe tubboza asazi bamba gelthishe chekidinne xeellishe dizayssa bessishe dees ha asatikka be ooththida ooththoza zaari be oossi xeellizayssa

Hayssan ta beyashe dizay aazay gizayssa gidikko bambafe issi aaya haaththe duuqishin hara daro asati ooratha keeththey keexxettishe dizayssa karen eqqidi dizayssa beyashe days.

hayssan beettishe dizayssi tankerekko ha tankereza kareni asati buro tankereza ooththisi kessiza asati googi googidinne xeellishe dizayssa beyashe days

Ha bessan beettizayssi aazey gizayssa gidikko addisaba haaththenne goggiza miisha silxaaney giidinne xaafeti uttidayssakko silke paydotarakka beettishe dees

hayssan beettizayssi bamba tubbokko ha bamba tubbazokka bosheti ekkiza bessara duge ziqqi histidinne aazas ichisi woththizakkon eronta aggikkokka shubo giddon gelthidi woththida

hayssan aazi be ashe dazi naagiikko hayssan issi kipile giddon booththa miisheti korontera oyketi dizayti giigidinne xaraphe bolla dizayssa be7ashe days.

Hahayssan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko buro bamba ooththi kessidinne ha bambazara goggiza haaththezi adda goggizene gizayssa ooththida asati eqqi xeellizayssaka

ha bessan beettishe dizayssi bamba haaththekko ha bamba haaththezikka gita gita tubbo woxaso tubbo masatizayssan oothsetidinne giigishe dizayssa xeellashe days

Hayssan tani xeellizay aaze giikko daro asati shiiqidinne ba kushe meecetishe diza issanne guyera diza asati qasseka ba qoobee bolla sharbe yeggida issakko.